Panapa tine chikora chekufundira, umwu ndomunofundira ana adodori anosvike kubve pagiredhi hwani kuende kugiredhi sevheni ndokwavanenge veifundira kwona ikweyo, veifundiswa maringe nezveutano, ngezveupenyu hwavo.

Panapa tine chikora che mhando yepa musoro soro chinoite kuti ana edu ayende ko fundire zviro zvepa dera po apapo inozi iyo sekondari ejukesheni ndo kwaino torwa ikweyo zvobva zvakodzera kuti muntu wese ayende ku chikora azova ne ra mangwana raka nakisa.

Panapa tine mulaboratory Mumba munigadzirwe mitombo ichivhenekwa kuti inosenza here kana kuti haisenzi chiro ba

Ichi chikora chemhando yepamusoro-soro, chepadera-dera. Ukundiko kunotorwe madhogodheya nevayana vanoite basa remukoti. Ndikokwevanenge veifundira kona ikweyo. Ndiko kune antu anofundisa.